Abezempilakahle bagqoke impahla zokuzivikela kusukela ekhanda kusehla kusiya enyaweni. Omunye uthwele itanka ephethe umuthi wokufafaza ubulale amagcikwane Kanye leminye imikhuhlane engabe ikule indawo.

Abezempilakahle bagqoke impahla zokuzivikela. Lezimpahla, zibancedisa ukubana bengathatheli imikhuhlane ethelelwanayo eyabe ivela ezigulaneni.

Abezempilakahle abathathu bagqoke impahla zokuzivikela kusukela ekhanda kusehla kusiya emzimbeni. Ababili bagqoke okulithanga. Oyedwa ugqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka. Ezifubeni zabo kulamapikitsha okubukeka njengezithupha

Umongikazi wabantwana ugqoke i yunifomu wagqoka le ephuroni emhlophe elombala obomvu uthontisela umntwana umuthi. Umntwana ,uphethwe ngunina ogqoke ingowane ebomvu.

Owesifazana okhanyayo ngokombala uphethe izitshubo zabo mama okubizwa kuthiwe ngama phedi asetshenziswa ngabe sifazana nxa besesikhathini.

umongikazi ogqoke okumhlophe uphethe ijekiseni ulungiselela ukuyohlaba owesifazane ogqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka

Owezempilakahle ogqoke uniform yabomongikazi ugqoke amagilovisi ezandleni uhlaba umntwana oyinkazana ijekiseni engalweni ngemuva lomntwana kulowesifazane ombambileyo.

Owezempilakahle ogqoke isivikelo sobuso kanye lempahla ezingumbala oyisibhakabhaka ukhuluma labadala, abesifazane kanye labesilisa.

Abazempilakahle, abesifazana, kanye labesilisa. Kulabanye abagqoke izigqoko zabo, kube labanye abagqoke ama yunifomu aluhlaza okwesibhakabhaka, abesifazana. Kube lowesilisa ogqoke ibhatshi elimhlophe.

Umntwana oyinkazana unatha amanzi aphuma empompini uyawakhongozela ngezandla ngemuva kwakhe kulabantu abamileyo abalindele labo ukunatha amanzi aphuma kule impompi.

Umntwana ongumfana ogqoke iyembe engumbala oluhlaza ugeza izandla empompini, eceleni kulamagabha alezivalo angumbala oluhlaza okwesibhakabhaka.

inhlanganiso yeglobal health organisation isebenza emhlabeni wonke jikilele ukukhuthaza abantu ngezempilakahle kanye lokuvikela abantu ezifweni ,ilombala oluhlaza okotshani kanyalombala oluhlaza okwesi bhakabhaka

Abesifazane abane kanye lowesilisa oyedwa bagqoke izikipa eziluhlaza okwesibhakabhaka kanye lamakepesi amhlophe, bafumbethe inqindi ngezandla zokudla.

umntwana ongumfana ogqoke isikipa esingumbala oluhlaza okwesibhakabhaka esilemizila eminyama uthwele isepa ezandleni kulesandla esinye esomuntu omdala esimthelela amanzi ukubana ageze izandla

abantwana besikolo abangabafana basendlini yokufundela bahlezi phezulu kwama bhenji kanye lamatafula ayenzwe ngesigodo ababili baphakamise izandla ngemuva kwabo kule bhodi emnyama kanye lomduli kanye lama fasitela

Abantu abayimihlobo etshiyeneyo. Abesifazana kabesilisa. Basemhlanganweni. Phambili kwabo kulamambodlela amanzi, kanye kamabhuku lapha ababhalela kuwo lokho abakhuluma ngakho. Kuleminyango eyenzwe ngesigodo, kanye lmafasitela. Phambili kulescreen esikhulu.

Umntwana oyinkazana ugqoke ibhulugwa elingumbala oyi pink lesikipa esilithanga .Ukha amanzi empompini ewathela ezigubhini ezintathu ezingumbala olithanga.

Owesifazana ogqoke ibhatshi elimhlophe ngumhlengikazi uphethe umtshina wokuhlola umfutho wegazi, uhlezi labafazi abathathu abazothola usizo lokuhlolwa umfutho wegazi.

Abesifazane kanye labesilisa bahlezi ezitulweni. Basendlini enkulu engangewolu. Bayafundiswa mayelana lesifo sengqondo.

Owesifazana uhlezi endlini ependwe ngombala ongathi uyiphinki uhlezi phezu kwebentshi eliyenziwe ngesigodo phambili kwakhe kulecansi elendlelwe phansi.

Abesifazane abane bahlezi ebhentshini oyedwa ngowezempilakahle. Bahlezi lowesilisa obukeka engaphathekanga kahle ngokwengqondweni ngendlela akhanya engcole ngayo.

Owesilisa ogqoke iyembe elembala emibili, oyiphephulu kanye lolithanga ugqoke lebhulugwa elimnyama. Ukhuluma lomuntu wesilisa ongaphathekanga kuhle engqondweni ogqoke impahla ezidabukileyo.

Owesifazane ukhangele eceleni ohlezi endlini elomduli omhlophe obukiswe ngamaluba aluhlaza kanye lalithanga.

Owesifazane ukhangele eceleni uhlezi endlini elomduli omhlophe obukiswe ngamaluba angumbala oluhlaza kanye lolithanga.

Owesifazane uluke ikhanda uyabobotheka ugqoke ibhulawusi engumbala olithanga wafaka lomgaxo oluhlaza okwesibhakabhaka usesitolo esithengisa izinto ezitshiyeneyo.

Abesifazane abane bahlezi ebhentshini. Omunye wabo ugqoke isigqoko esimnyama esilamatshatha amhlophe ngowezempilakahle. Kuthi eceleni kulowesilisa ohlezi ebhentshini ongaqokanga izicathulo.

Iqembu labantu elihlangeneyo abafundi kanye lababalisi bafundi bagqoke izikipa ezifananayo ezingumbala oluhlaza okwesibhakabhaka ababalisi bagqoke imphahla zabo.

Owesifazane ohwaqileyo otshengisa ukuzonda uqhiye ikhanda ngeqhiye eluhlaza wagqoka lamacici , wagqoka le bhulawuzi elithanga

Amabhilidi amade angumbala omhlophe ngaphandle kwawo kulemigwaqo esekela utshani obakhelwe phakathi kwesigombolozi kubelezihlahla kanye lamafilegi.

Owezempila kahle ugqoke iyembe emhlophe, uphethe ijekiseni ufuna ukuhlaba umntwana wesikolo ogqoke iyembe engumbala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ngemuva kwabo kule board.

Umduli wesibhedlela oyenziwe ngezitina ezibomvu phandle kulowesilisa ohlezi emabhetshini ayakhelweyo kube lomntwana ongumfana ohambayo eceleni kube lezihlahla kanye lotshani.

Umbheda omnyama osendlini esetshenziswa ngabodokotela nxa behlola izigulane ,phezulu kwalo umbheda kulesigqoko esingumbala oluhlaza okwesibhakabhaka

Isakhiwo sesibhedlela esiyisitezi, esipendwe ngombala okhanyayo. Ngaphandle kwesakhiwo kulezimota eziphakileyo, kuthi eceleni kulotshani kanye lezihlahla.

Isibhedlela lapha okulatshwa khona abantu abagulayo sakhiwe sapendwa ngombala olithanga kanye lomhlophe ngaphandle kulebhentshi elenziwe ngesigodo.

Ikilinika okubizwa kuthiwa yiSANITUS MEDICAL CLINiC, lbhalwe ngamabala aluhlaza kanye lamnyama. Iyakhiwe ngomduli, opendwe ngombala omhlophe. Kanye loyibhulawuni. Ibe lamafasitela acazimulayo. Kanye lomnyango.

Isakhiwo sesibhedlela esakhiwe ngezitina ezibomvu lamafasitela apendwe ngombala okhanyayo ongathi lithanga kuthi eceleni kulesinye isakhaiwo esipendwe ngombala okhanyayo ongathi lithanga.

Ibhilide lekilinike elikhiwe ngezitina ezibomvu labhalwa ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka phezu kwependa emhlophe, ngaphandle kwalo kulomutshina wabagogekileyo okubizwa kuthwa yi wheel chair.

Abafundi abesifazane bagqoke ama blouse amhlophe. Bahlezi ezitulweni lematafuleni okwenziwe ngezigodo. Kulababhuku phambi kwabo. Bafundela ukuba ngomongikazi.

abafundi abesifazana kanye labesilisa bafundela ukuthi babengodokotela bezempilakahle ngemuva kwabo kulebhakane elilembla emibili omhlophe kanye loluhlaza okwesibhakabhaka

Isakhiwo esiyisitezi esipendwe ngombala omhlophe silamawindi apendwe ngombala oluhlaza kanye lomnyango wegilazi okhanyiselayo

Abasifazane abane baphethe ibhakane eliluhlaza okwesibhakabhaka elibhalwe ngamabala amhlophe elithi umdlavuza womlomo wesibeletho uyavimbeka, umdlavuza womlomo wesibeletho siyawuqeda.

Owesifazana ogqoke impahla ezimnyama lebhatshi elikhanyayo uphethe imayikhi ngemuva kwakhe kulamabala abhalwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka akhuluma ngokuzithwala kwabantwana abasasebancane.

Odokotela basendlini yokunhlinza, bagqoke impahla zokuzivikela, okuyizona ezivikela bona kanye lesigulane ekuthatheni imikhuhlane etshiyeneyo. Baphethe lamathulusi okuhliza okutshengisela ukubana abasihlinzayo.

Iwadi yezigulane, kulabodokotela abathathu phakathi. Ababili ngabesilisa bame bodwa, kuthi owesithathu ngowesifazane usembhedeni ukhuluma lomntwana oyisigulane ohkezi phezu kombheda.

Umnyango wesibhedlela uvuliwe ngaphandle kulodokotela wesilisa ogqoke ibhatshi elimhlophe wagaxa le sithetho sikopu ithulusi elisetshenziswa ngabo dokotela ukuhlola ukutshaya kwenhliziyo.

Ikhemesi elebhakani elimhlophe elibhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka ukuthi famasi farumasi. Phandle kwekhemisi kulabesifazane ababili, omunye uhlezi omunye uyahamba angathi uyangena ekhemisi.

Omongikazi baqgoke ama uniform amhlophe baphakathi kwemota evule kileyo phambi kwabo kulebhokisi lomuntu ofileyo phezulu kwalelo bhokisi kulama flawuzi kuthi phambili kwemota kulesiphambano esimhlophe

Abantu abathathu bayahamba emgwagweni waseyunivesithi. Ababili bayaphuma oyedwa uyangena. Eceleni kulesakhiwo esiyakhiwe ngezitina ezibomvu kanye lotshani lezihlahla okuqunywe kuhle okwenze indawo ibukeke ihlanzekile.

imota emhlophe esetshenziswa yizibhedlela ukuthwala izigulane izihambisa esibhedlela ukubane bayebonwa ngabo dokotela labomongikazi

Abesifazana kanye labesilisa bahlezi phandle emabhentshini esibhedlela balinde ukubona odokotela kanye labomongikazi kulabanye abamileyo emawindini

Owesilisa ugqoke iskipa esilithanga wagqoka leyembe efanana lebhulugwe uthwele ibhokisi eliluhlaza okwesibhakabhaka eceleni kwakhe kubukela kulabantu abamileyo njalo lamabhokisi abekwe phansi

Abantu besifazana kanye lowesilisa oyedwa, bahlezi emabhentshini esibhedlela bathwele amabhuku esibhedlela alithanga. Kulowesifazana oyedwa omileyo othandele ilembu elingumbala oluhlaza kanye lokumhlophe.

Omongikazi babantwana bagqoke amayunifomu ama blouse amhlophe lamabhulugwa aluhlaza ewadini yabantwana abancani abayabe bezelwe isikhathi singakakwani

Abantu bahlezi phandle ekilinika balindele ukungena phakathi babone odokotela labomongikazi eceleni kulezihlahla kanye lotshani

Esibhedlela ewadini yabantu abagulayo kulezigulane ezilele embhedeni emnyango kulomongikazi ogqqoke impahla eziluhlaza eceleni kwemibheda izethekeli zezigulane

Ikilinika indawo lapho okulatshwa khona abantu abagulayo. Iyakhiwe ngezitina ezikhanyayo. Phandle kulabantu abahlezi emabhentshini abanye bamile babukeka bengena emnyango. Phambili kwekilinika kulotshani obuluhlaza.

Ikilinika eyakhiwe ngezitina ezibomvu kanye lamafasitela Ilophahla oluluhlaza okwesibhakabhaka Ngaphandle kwekilinika kubonakala abantu abamileyo abanye bayangena abanye bephuma phakathi kwekilinika

Imota ezintathu ezitshiyeneyo zipakile ephakathi la phakathi elomzila obomvu yabhalwa ambulance phezulu yimota esebenza ukuthwala izigulane.

Abesifazana bahlezi ezitulweni baphethe abantwana kanye lamabhuku esibhedlela. Bahlezi endlini yezigulani ebizwa kuthwa yi wadi. Lapho okulemibheda lemitshina esetshenziswa yizigulane eziyabe zilalisiwe.

Lesi yisibhedlela esikhulu silombala okhanyayo njalo silamafasiteli lemnyango okuluhlaza, lapha yikho okwelatshwa khona abagulayo.

Owezempilakahle ogqoke impahla zokuzivikela uphethe amabhokisi abomvu. Eceleni kulowesilisa ophethe umntwana kanye lowesifazane owembethe ilembu.

Umnyango wesibhedlela ovuliweyo obonisa ingaphakathi yezindlu zabagulayo ezivalwe ngamakhetheni angumbala oluhlaza.

Ukudla okuqinisa amathambo. kulombhinda okubizwa ukuthi yibhuronkoli, uchago olusegilasini, ama avokhado kanye lama aphula.

Abezempilakahle basendlini yokuhlinzela bagqoke impahla zokuzivikela kulesigulane esilele embhedeni okuyisona abasihlinzayo indlu abakiyo ilezibane okuyizona ezikhanyisa leyondlu.

Udokotela wesilisa ugqoke ibhatshi elimhlophe wagqoka lamagilobuzi ezandleni, welapha owesifazana ohlezi esitulweni eceleni kulomtshina oncedisa udokotela ukuhlola ingaphakathi yomuntu.

Abezempilakahle basendlini elomduli omhlophe bahlezi lesigulane esigqoke impahla eziyiphephulu esibhanditshe ilihlo. Abezempilakahle bona bagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka.

Ichat elibonisa indlela ezitshiyeneyo zokwelapha umkhuhlane wemvukuzane ilemibala etshiyeneyo omhlophe olithanga kanye lobomvu libhalwe ngamabala amnyama.

Abezempilakahle abesilisa ababili bagqoke amabhatshi amhlophe kanye lezibuko emehlweni. Bahlezi phansi ezitulweni ezilithanga bayaxoxisana.

Owezempilakahle owesifazane ugqoke ibhulazi emhlophe kanye lebhulugwa elimnyama. Kulowesilisa olele phezulu kombhedeni. Owesifazane uyamelula.

Abezempilakahle ababili abangabelungu bagqoke amayunifomu omunye ugqoke eyabo dokotela omunye ugqoke eyabo mongikazi kulesigulane esilele embhedeni sibukeka sibobotheka.

Owezempilakahle owesifazana ugqoke ibhatshi elimhlophe uhlezi uxoxisana lowesifazana obukeka njengesigulane ogqoke isigqoko esingumbala olithanga esilamabala amnyama waqhiya lekhanda

Itafula elenziwe ngesigodo, phezulu kulomtshina omhlophe okuhlola igazi lamambodlela amancane kanye lamagilovisi lamabhokisi atshiyeneyo.

Indawo yokuhlinzela, esetshenziswa ngabodokotela, ehlanzekileyo. Kulombheda omkhulu, phezulu kulamalayithi amanengi. Eceleni kulomduli omhlophe, kanye lamasitilini.

Owesifazana owezempilakahle uselabhoritori. Ugqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka, wagqoka lengwani eluhlaza okwesibhakabhaka kanye lamagilovusi ezandleni. Kukhona akuhlolayo.

Abezempilakahle ababili baselabholethali. Bagqoke impahla zabo zokuzivikela kusukela ekhanda kusehla kusiya emzimbeni. Impahla abazigqokileyo zingumbala oluhlaza. Phambili kwabo kulomtshina oyiwona abawusebenzisa ukuhlola.

Udokotela wesifazana ugqoke ibhatshi elimhlophe. Wafaka lesikhava entanyeni, uphethe usiba uyabhala. Phambi kwakhe kule khompuyutha, ngemuva kwakhe kulezigula ezilele embedeni.

Umtshina obizwa kuthiwa yi x-ray otholakala esibhedlela usebenza ukuhlola ingaphakathi yomuntu. Kulowesilisa omi phambi komtshina balande ukuzohlola ingaphakathi yakhe.

Owezempilakahle owesilisa ugqoke ibhatshi elimhlophe umi phakathi kwendlu elama khompiyutha ,amakhabothi kanye lama sinki okugezisela.

Udokotela owesifazane uluke ikhanda ugqoke ibhatshi elimhlophe. Kulesigulane esilele embhedeni esigqoke impahla ezilamatshatha aluhlaza.

Indlu ebizwa ngokuthi yi laboratory engatholakala esibhedlela ipedwe ngombala omhlophe ilamafastela phakathi kulamakhabothi angumbala omhlophe kanye loluhlaza okwesibhakabhaka

Udokotela wesilisa usewadini yabomama abasanda kubeletha. Uhlola umntwana omncane, osanda kubelethwa. Othandelwe ngenguwo engimbala olithanga.

Esibhedlela, ewadini yabadlezane. Kulabesifazane. Abanye baphethe abantwana ezandleni. Abanye abaphathanga abantwana. Kulomongikazi omileyo, ogqoke ezimhlophe.

Abezempilakahle, odokotela labomongikazi basewadini yezigulane, bayelapha izigulane. Ezinye izigulane zilele embhedeni ezinye izigulane zilele phansi ngoba sokushota imbheda

Esibhedlela ewadini yabo mama abasanda kubeletha ,kuhlezi owesifazane embhedeni ophethe usana osanda kubeletha, kuthi eceleni kwabo kulowesilisa omileyo ,ozobona umama ophethe umntwana.

owesivazana othandele ilembu uhlezi esitulweni endlini yabantwana abancane abazelwe iskhathi singakafiki kumbe abalenkinga abadinga ukukekelwa ngendlela ephezulu

Owesifazane ugqoke isigqoko esilamaluba angumbala obomvu lomnyama uhlezi phansi endlini yomdaka umunyisa umntwana oyinkazana ogqoke isikipa esimhlophe lebhulugwa elibomvu.

Owezempilakahle owesilisa ugqoke impahla zokuzivikela uphethe ijekiseni esandleni phambili kwakhe kuhlezi umntwana oyinkazana olindele ukuhlatshwa ijekiseni.

Okwezempilakahle owesilisa ugqoke impahla zokuzivikela uhlezi lomntwana oyinkazana olindele ukuhlatshwa ijekiseni. Okwezempilakahle uhlezi phezulu kwesitulo esenziwe ngesigodo.

Owesifazana uhlezi phansi endlini yomdaka ugqoke impahla ezilamaluba uphethe umntwana omncane omunyayo. Ogqoke isikipa esimhlophe lebhurungwa elibomvu.

Abezempilakahle odokotela babelungu basesibhedlela bahlola abesifana. Kulomunye ohlezi esitulweni ohlolwa umfutho wegazi ngudokotela.

Owesifazana uyabobotheka uphethe umntwana omcani osanda kuzalwa usendlini lapha omama abasanda kubelethwa abangcinwa khona

Umtshina wamazinyo omnyama obizwa ngokuthi yi biolace epic ex lumtshina usetshenziswa ngabodokotela bamazinyo uncedisa ngokwelapha ubuhlungu bensini ukwenza amazinyo abemhlophe kanye lokupholisa ubuhlungu.

Udokotela wamazinyo ugqoke impahla zobusotsha uyelapha owesifazana obulawa ngamazinyo owesifazana ulele embhedeni ngaphansi komtshina.

isisekelo sentamo esibizwa ngokuthi yi cervical collar sisebenza ukusekela intamo elimeleyo ukubana amathambo entamo ahlangane kahle enganyakaziswa

Imitshina kanye lamathuluzi okusetshenziswa ngabodokotela labomongikazi esibhedlela. Kule lemitshina wokuhlola igazi kube lemitshina yokuhlola ukubana inhliziyo itshaya njani, kulemibheda kube lamastendi ayiwona athwala amanzi okubizwa ngokuthi yidiriphi efakwa emzimbeni.

Iwadi yezigulane kulemibheda elengubo eziluhlaza okwesibhakabhaka. Kube lemitshina ehlola isimo somzimba. Eceleni kwemibheda kulamaphakethi akhanyiselayo alengisiweyo alomuthi.

Ithuluzi elisetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela, elibizwa ngokuthi yi stato scope. Leli thuluzi lisebenza ukuncedisa odokotela ukubana bakwazi ukuhlola inhliziyo bayizwe ukubana itshaya kuhle yini.

Umtshina wokuphefumula osetshenziswa esibhedlela ngabomongikazi kanye labodokotela lomtshina usebenza kakhulu emntwaneni oyabe esanda ukuzalwa esehluleka ukuphefumula kulamatshubhu amanengi ayiwona axhunywa emzimbeni womntwana ukubana ahambise umoya.

Amabhanditshi amhlophe asetshenziswa ezibhedlela nxa umuntu elimele ngoba wona ayancedisa ukwelapha isilonda ngoba esenelisa ukumunya wonke amanzi ayabe esesilondeni kanye legazi.

Umtshina osetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela obizwa ngokuthi ultra sound scan. Usebenza ukuhlola izitho zomzimba ezinjenge sisu, amaphaphu kanye lezinye izitho ezitshiyeneyo.

Indlu yokuhlinzela esetshenziswa ngabodokotela, ilombheda kanye lemitshina kanye lezikirini. Kube sokusiba lomduli opendwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Umtshina osetshenziswa ezibhedlela ole screen obizwa ngokuthi defibrillator lumtshina usebenza ngesikhathi esiphuthumayo nxa inhliziyo isimile kumbe isitshaya ngendlela esingajwayelekanga

Umtshina obizwa ngokuthi yi ultrasound osetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela ukuhlola abomama abazithweleyo ukubana umntwana ukhula kahle yini akalazinkinga ubunjwe njenge khompuyutha.

Umtshina osetshenziswa ngabodokotela nxa behlinza uyakhulusa izithombe ukubana odokotela babone kahle lapho abafuna ukuhlinza khona usebenza ukuhlinza ingqondo, indlebe, amehlo Kanye lemigogodla

Ibhokisi lejekiseni okubizwa kuthiwa yiDepo-provera lijekiseni isetshenziswa ngabesifazana ukubana bazivikele ukuthi bengakhulelwa isikhathi singakafiki.

Ama thuluzi asetshenziswa ngabodokotela, kulethuluzi elisetshenziswa ngudokotela nxa esizwa ukutshiya kwenhliziyo yomuntu, kubelezigelo ezisetshenziswa ngudokotela nxa behlinza umuntu, kubele injekiseni esetshenziswa ngu dokotela nxa ehlaba umuntu.

Umakhalaekhukhwini osetshenziswa esibhedlela ongumbala omnyama kanye loyi grey , unembolo ezibhalwe ngombala omhlophe , ube le screen esimhlophe esibhalwe umuthi opticon ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka

Umtshina osetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela kanye lasemakilinika ungumbala oyi grey ulamavili kanye lezi screen ezimbili ezokuthi odokotela nxa behlola babone kahle ingaphakathi yomuntu.

Amathuluzi acazimulayo asetshenziswa ngabodokotela nxa befuna ukuhlola ingaphansi yesitho sesifazane abuya engama sayizi atshiyeneyo

Owezempila kahle okhanya ngezandla eziqgoke amagilavusi ucofacofa ikhompuyutha eceleni kulomuntu olele embhedeni

I"walker" isetshenziswa ngabantu abangenelisiyo ukuzihambela bodwa. Yona iyabancedisa ngokuba sekela. Iyenziwe ngensimbi. Ilezandla kanye lenyawo ezine ezilamasondo amnyama.

Isistendi esenziwe ngemsimbi esilamavili esisetshenziswa esibhedlela ukuphanyeka amaphakethe egazi noma amadrip ayabe efakwe emuntwini ogulayo.

Amathuluzi acazimulayo akhethekileyo asetshenziswa ngabodokotela ababona ngezifo ezinjengezifo zendlebe amakhala kanye lemphimbo kulethulusi elinjenge jekiseni kubelethulusi eliyisibuko kubelethulusi eliyisigelo

Umtshina osetshenziswa ngabezempilalakahle ungumbala omnyama. Ngaphezulu kulombhalo ophakathi kwesigombolozi, esingumbala oluhlaza okwesibhakabhaka sibhalwe ngamabala amhlophe.

Imitshina esetshenziswa ngabodokotela nxa behlinza kulembheda omkhulu oyiwona bahlinzela kiyo uxhunyaniswe lamakomputha alesicrini ukubana bekwazi ukuhlola ingaphakathi yomuntu.

Isitulo esilemibala emithathu ongathi ubomvu olithanga kanye loluhlaza okwesibhakabhaka eceleni kulesivalo esenziwe ngesigodo emuva kulomduli omhlophe.

Isandla somuntu esifakwe isibopho esimnyama .Lesi sibopho sisebenza ukuvikela isandla noma iminwe nxa iqamukile noma ihlinziwe ukubana inganyakazi.

imbodlela engumbala okhanyayo elesivalo esibomvu esetshenziswa ukufakela igazi nxa lihanjiswa e Lab ukubana liyehlolisiswa khona

Isigelo esenziwe ngensimbi esingesinye samathuluzi asetshenziswa ngabodokotela nxa behlinza umuntu ewadini okubizwa kuthiwa Yi theater

IRoletha Wokha yinqola esetshenziswa ngabantu abagulayo abangenelisiyo ukubamba bodwa. Ilamavili lezandla zokusekela nxa behamba.

Lo ngumtshina osetshenziswa ngabodokotela bamazinyo okuthiwa yiruthi sethi mini aphekisi lokhetha kusetshenziswa ukukala ubude bomselo wempande yezinyo

Lawa ngamathuluzi asetshenziswa ngabo dokotela okubizwa kuthwa ngama surgical thuluzi. Lawo mathuluzi asebenza nxa odokotela behlinza noma beselapha izigulane.

Itafula elikhulu elenziwe ngesigodo elile nyawo zensimbi oluhlaza okotshani olusetshenzisa ukudalala imidlalo okuthiwa yi thebhlu thenesi.

Ibhokisi elimhlophe elilamaphilisi okubizwa kuthiwa yi leflunomide Amaphilisi okwelapha amathambo. Libhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka ilesilinganiso esingange twenti miligremu.

Imbodlela yomuthi ebhalwe ukuthi Piriton ingumbala oyi "brown" lesivalo esimhlophe ibele labela ilingumbala olithanga, kulabela lelo kulomfanekiso womntwana.

Ibhokisi lama philisi abizwa ngokuthi yi Amoxylin , lawa maphilisi ayabulala amagcikwane, eceleni kule mbodlela yegazi kanye lama gulovisi phezu kwetafula.

Igabha lamafutha okudla elenzwe nge gilasi lilesivalo esingumbala oligolide, libhalwe ngamabala amhlophe kanye lamnyama kulabele elimhlophe elilombala oluhlaza kanye lolithanga, lawa mafutha anceda ukukhipha amabala amnyama ebusweni.

Amabhokisi emithi emithathu ehlukeneyo . Umuthi wokuqala yi Dermazine, owesibili yi position owesithathu yi dawavate.

Imbodlela yomuthi obizwazwa ngokuthi yi Profi active defence ingumbala oyiBrown ilesivalo esimhlophe, ibe lelabela elilithanga eceleni kulebhokisi lomuthi lowo.

Ibhokisi lomuthi wamehlo obizwa kuthiwe Optidine osebenza okwelapha ukuluma kanye lokuvuvuka okwamehlo ibhokisi loba lingumbala omhlophe kanye lokukuluhlaza

Ishelufu ecazimulayo elamabhokisi abomvu abhalwe first aid asetshenziswa nxa kuncediswa umuntu olimeleyo loba ogulayo engakatholi usizo olukhulu esibhedlela.

Umuthi wamehlo osembodleleni emhlophe elesivalo esibomvu yaba lelabela elibhalwe ngamabala amnyama eceleni kulebhokisi lomuthi wamehlo

Amapills akubizizwa kuthiwe yipreservision lawo ngamapills asetshinziswa ngabantu abalohlupho lwamehlo asegabheni elimhlophe elilezisticker ezilo mbala oluhlaza okwesibhakabhaka obomvu kanye loluhlaza okotshani

izikhwama zemithi yamanzi ezibizwa kuthiwa ngama IV bags zisetshenziswa esibhedlela ukunikeza izigulane imithi loba ukudla ngemithambo yegazi, zenziwe ngephepha elilula njalo elitshengiselayo.

Ibhokisi lamaphilisi abizwa ngokuthi yi dulexatine gastro resistant tablets ngamaphilisi asetshenziswa ukwelapha ukukhathazeka kwengqondo okubizwa ngokuthi yi dèpression njalo ayasebenza ukunciphisa ubuhlungu bemthambo ye yegazi ikakhulu ebantwini abalesifo setshukela.

Imbodlela yomuthi obizwa ngokuthi yiMucosolvan, umuthi owelapha umvimbono loba ukukhwehlela. Imbodlela ingumbala oyibrown kube lelabela elilemibala omhlophe, oluhlaza okwesibhakabhaka kanye lobomvu.

Imbodlela eyomuthi wokukhwehlela elombala oyibhurawuni ilesivalo esimhlophe yaba lombalo oluhlaza okwesibhakabhaka phezu kwelabela elimhlophe.

Igabha lama philizi abizwa kuthi yi lawa ngamaphilizi amisa isihudo igamba limhlophe lilesivalo esimhlophe libe lelabela elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama kanye lamhlophe

ibhokisi lamaphisi abizwa ngokuthi yi ZAVIRAL elumgumpala omhlophe ohlangane lempala oyi purple kanye loluhlaza lilesilinganiso esingange 200mg phakathi kulamaphilisi angamatshumi amahlanu lasithupha

Umuthi wamehlo osembodleleni emhlophe olesivalo esimhlophe lelabela elingumbala oyi"purple".Eceleni kulebhokisi lomuthi elingumbala oyi"purple " obhalwe ngamabala amhlophe ukuthi "Tears plus".

Igabha elimhlophe, elibhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka ukuthi E45. Le yikhirimu esetshenziswa ngabantu abalesikhumba esiwomileyo besenzela ukubana sithambe. Lekhirimu iyasebenza njalo ebantwini abalomkhuhlane obizwa ngokuthi yi ekzima.

INarcan nasal spray ngumuthi wamakhala ayabe evalekile. Liyancedisa njalo emuntwini oyabe elenkankili, lincede njalo umuntu oyabe ethimula kakhulu, liyehlisa lokhu kuthimula.

Imbodlela yomuthi engumbala oyibrown elelabela elilombala oluhlaza lesivalo esimhlophe eceleni kulebhokisi lomuthi elilomfanekiso womuntu obambe isisu

Ibhokisi kanye lamaphilisi aluhlaza okwesibhakabhaka alitshumi asebenza ukwelapha ukukhathazeka kwengqondo okubizwa ngokuthi yi depression ayancedisa njalo umuntu ukubana akwazi ukulala nxa esehluleka ngenxa yokuthi ingqondo ikhathazekile.

Igabha lamaphilisi elingumbala olithanga lichitheke amaphilisi awela phezu kwekey board eceleni kulombhalo obhalwe ngamabala omhlophe othi be safe.

Ibhokisi lembodlela yamaphilisi okumhlophe. Kubhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka, inani lamaphilisi liyisilinganiso esingange six milligrams.

Ibhokisi lembodlela yomuthi wokukhwehlela obizwa kuthiwe yi"Herbigor".Imbodlela ingumbala oyibhulawuni kuthi ibhokisi lilembala etshiyeneyo, omhlophe, oluhlaza kanye lolithanga.

ibhokisi lamaphilisi okubizwa kuthwa Metformin elingumbala omhlophe kanye loluhlaza okwesibhakabhaka amaphilisi lawa asetshenziswa ngabantu abalo mkhuhlane wetshukela ayabancedisa ukwehlisa lokulawula umkhuhlane osegazini

Umuthi wokukhwehlela oyi syrup, okubizwa kuthiwa yi Kofol. Uphakathi kwembodlela eyi brown elesivalo esimhlophe. Kulephepha elimhlophe elibhalwe ngamabala emnyama.

Amaphilisi okubizwa kuthiwa yiamoxilini asebenza ukwelapha izifo ezibangelwa ngamagcikwane. Abuya engumbala obomvu kanye lolithanga.

Ibhokisi lamaphilisi elingumbala omhlophe loyi purple libhaliwe ngamabala amnyama lilesilinganiso esiyi 10 mg eceleni kulamaphilisi asephepheni elimhlophe.

Amabhokisi emithi etshiyeneyo amanye ayimbala eluhlaza okwesibhakabhaka, amanye ayimbala elithanga, amanye ayimbala ebomvu. Kuthi eceleni esandleni sokudla kulamagabha alezivalo esibomvu linye isivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka.

Ibhokisi lamaphilisi abizwa kuthiwa yizephikiloni nngamaphilisi asebenza ukuncedisa umuntu ongakwazi ukulala enza enelise ukulala okwesikhathi eside njalo angalali evuka ebusuku. Amaphilisi akhona aluhlaza okwesibhakabhaka.

Ibhokisi lomuthi oyisiraphu eliyimbala emthathu eyehlukeneyo. Oluhlaza, omhlophe kanyeloyiphephulu. Libhalwe ngababala amhlophe kanye lamnyama.

Iphakethi lomuthi ongamanzi ligaxhwe ensimbini ecazimulayo elamahuka iphakethi leli lilentambo exhunyiweyo eyiyona eyehlisa umuthi usiyangena emzimbeni womuntu olaliswe embhedeni wesibhedlela.

Umuthi wokukhwehlela obizwa kuthiwa yi trylyn , uphakathi kwembodlela eyi blawuni elephepha eliluhlaza okwesibhakabhaka kanye lebhokisi eliluhlaza okwesibhakabhaka

imbodlela lebhokisi lomuthi wokukhwehlela obizwa kuthiwe yi Mucosolwan umuthi lo uyi syrup uncedisa ukwehlisa inhlungubesifuba nxa ukhwehlela ibhokisi lingumbala oluhlaza imbodle ingumbala oyi blawuni

Amabhokisi abomvu awefirst aid aphakathi kwamashelufu acazimulayo . Lawo mabhokisi aluncedo kakhulu nxa umuntu ethe walimala kumbe wagula engakatholi usizo olukhulu esibhedlela. Wona yabe elemithi emincane engadambisa ubuhlungu kanye lamabhanditshi nxa umuntu elimele.

Ibhokisi lamaphilisi ukubizwa kuthiwa yigliclazide ingumbala omhlophe kanye lolithanga ibhalwe ngamabala anyama kanye laluhlala

Umuthi wesisu ovikela ukubana ukudla kugayeke kahle esiswini. Ubuya upakitshwe phakathi kwebhokisi lembodlela okuluhlaza okwesibhakabhaka uphinde ubelombala olithanga, ubhalwe ngamabala amhlophe.

Libhokisi lomuthi wamehlo okubizwa kuthiwa yi Ivizia lincedisa ukwelapha amehlo awomileyo ukubana athambe liyimbala etshiyeneyo omhlophe omnyama oluhlaza okwesibhakabhaka olithanga kanye lobomvu

Igabha lamaphilisi elingumbala omhlophe kanye loyi purple. Libhalwe ngamabala amnyama, libe lesilinganiso esingange 5 milligrams.

Ibhokisi lomuthi osetshenziswa ngumuntu obulawa ngamehlo, lingumbala omhlophe kanye lobomvu, libhalwe ngamabala amnyama kanye labomvu.

Imithi emibili ehlukeneyo ebuya iyisimo samafutha isemabhokisini alembala ehlukeneyo. Ibhokisi lakuqala elisesandleni sikanxele lilemibala emhlophe, omnyama kanye loluhlaza okwesibhakabhaka, elesibili lilembala omhlophe, olithanga kanye lamabala amnyama.

Amabhokisi amaphilisi ahlukeneyo aphezu kwetafula elinye ibhokisi lilumbala oluhlaza okwesibhakabhaka lokumhlophe kube lelinye elungumbala omhlophe libe lokubomvu.

Ibhokisi lamaphilisi elilombala olithanga lombala oluhlaza ibhokisi libukeka lisebenza lejikiseni ibizo lawo okuthiwa yiondansentron.

Ibhokisi lamapilisi elingumbala obomvu elibhalwe ngamabala amhlophe ukuthi 'Tylenol'. Eceleni kulamapilisi amhlophe amabili..

Igabha lamaphilisi elingumbala olithanga lichithekele phezulu kwe "keyboard" ye"computer" ekhoneni esandleni sokudla kulombhalo obhalwe ngamabala amhlophe oxwayisa ukuphepha.

ibhokisi eliluhlaza okwesibhakabhaka legabha elimhlophe lamaphilisi elibizwa kuthiwa yi Molnulpirav liyisilinganiso esingange 200 mg

Imbodlela yomuthi wokukhwehlela ensundu, elesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka yalabelwa ngephepha elelemibala emibili. Oluhlaza okwesibhakabhaka lolithanga. Yabhalwa ngamabala amhlophe.

Ibhokisi lamaphilisi elibizwa kuthwa ngama Claritin elingumbala oluhlaza okwesibhakabhaka, libhalwe mgamabala amhlophe kanye lalithanga. Ngaphakathi kulamaphilisi angamatshumi amathathu.

Amabhodlela amafutha enwele amhlophe alezivalo ezimhlophe abhalwe ngamabala amnyama. Eceleni kulezixwayiso zokubana lawa mafutha asebenza njani.

Amaphilisi eLoperamide Hydrochloride aqanda umkhuhlane wesihudo. Phakathi kwebhokisi lawo angamatshumi amabili lane.

I Ivy leaf cough syrup ngumuthi wokukhwehlela, osebenza ukwelapha ukukhwehlela, unciphisa ubuhlungu okuza lokukhwehlela.

I- Zista Ceterezine Hydrochloride liphilisi elisetshenziswa ukwelapha izifo zomzimba eziyaliwa yizinto ezithile. Lisebenza ukudambisa umkhuhlane, iminyanya lokulunywa komzimba okubangelwa yizinto ezitshiyeneyo.

Ibhokisi lamaphilisi elilombala oluhlaza tshoko, okuthwa yi buscopun. Lisebenza ukunciphisa ubuhlungu besisu. Phakathi kulamaphilis angamatshumi amabili

Amabhokisi amathathu womuthi wamehlo otshiyeneyo. Ibhokisi lakuqala lisebenza nxa amehlo ewomile, elesibili lisebenza nxa amehlo eluma njalo ebomvu elesithathu lisebenza nxa amehlo evuvukile.

Isigubhu esingumbala oyisibhakabhaka, silesivalo esimnyama. Sibhalwe ngamabala amhlophe kanye lamnyama. Sisebenza ukufakela amafutha loba imithi yokugcoba.

I-emorivi thu handred liphilisi elisebenza ukwelapha igcikwane le etshi ayi vi. Lisebenza ukunciphisa amandla egcikwane le etshi ayi vi emzimbeni. Lisebenza njalo ukuthuthukisa amasotsha omzimba.

I-RX hydrochloroquine liphilisi elisebenza ukwelapha izifo ezithile emzimbeni. Natha iphilisi elilodwa ngomlomo kabili ngosuku.

Iphakethe lomuthi okuthwa yiBhasikophani plazi. Lo ngumuthi osebenza ukukhulula ubuhlungu obukhulu besisu kanye lokukhulula ukuqina kwemsipha ebuhlungu ebizwa kuthiwa ngamacramps.

Abesilisa ababili bahlezi bayaxoxa. Omunye ugqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka, omunye ugqoke iyembe emhlophe uphethe lepheni ulalele okukhulunywa ngomunye owesilisa ogqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka.

Owezempilakahle ugqoke okumhlophe, uphethe amaphepha alithanga. Uxoxisana lowesifazane ogqoke iqhiye lesigqoko okuhambelanayo. Ubhabhule umntwana eqolo.

ISibhedlela sabantwana abancane ,kulabantwana abaphandle abadlala emijingweni kuhlangene bonke abafana kanye labantwana abangamankazana

Abezempilakahle abesilisa kanye lowesifazane ,ababili bahlezi phansi owesilisa kanye lowesifazane babambe amaphepha kukhona abakutshengisanayo ababili abesilisa bamile ngemva kwabo.

Umtwana omncane, ulele embhedeni ,ewadini yabantwana abancane abadinga ukunakekelwa ngezinga eliphezulu ngoba bayabe bezelwe isikhathi singakafiki. Uxhunywe amaphayiphi.

Owesifazana ulele phezu komubheda wesibhedlela uphethe usana oluncane. Basendlini olomduli uphendwe ngombala oluhlaza okwe sibhakabhaka.

Owesifazana owezempilakahke ugqoke isigqoko esimhlophe ume labantwana abesikolo abaphethe ama"flag" alemibala emithathu etshiyeneyo, oluhlaza okwesibhakabhaka, olithanga kanye loluhlaza okotshani.

Ukuhlatshwa kwentsha ekuvikeleni ku HPV kuphephile njalo kuvikela kumvukuzane yesibeletho. Ukuhlatshelwa ukuvikela i HPV Kwenziwa kabili. Ukuvikela kokuqala kwenziwa nxa inkazana iphakathi kweminyaka engu 9 le14.

Abantwana ababili abangamaphahla bahlezi embhedeni wesibhedlela. Bafakwe amatshubhu emakhaleni. Omunye ubhanditshe isandla. Bobabili baphethe amabhaluni aluhlaza okwesibhakabhaka.

Ibhakane eliluhlaza okwesibhakabhaka, elibhalwe ngamabala amhlophe ukuthi SOS Children’s Villages. Eceleni kulophawu lwe SOS elilomfanekiso wabantwana abangathi bayagijima kanye lesihlahla.

Udokotela wesilisa ogqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka uhlola umntwana oyinkazana ogqoke isigqoko esilithanga uphethwe ngunina, oqhiye ikhanda ngeqhiye eluhlaza.

Isitulo esimnyama esisetshenziswa ngumuntu ogogekileyo silamaviri angumbala okhanyayo lensimbi eziluhlaza okwesibhakabhaka lesi situlo sihamba ngamagetsi.

Indlu enkulu ebukeka njenge wadi yabantwana, kulemibheda kanye lezingubo, kulabantwana abaleleyo, ezandleni senxele kulowe sifazana okhothemeyo.

owezempilakhle ugqoke i face mask wagqoka lesikipa esimhlophe kanye lamagilovosi esandleni utshayana izandla lomntwana ohlezi embhedeni obukeka njengesigulane eceleni kulabazali abazobona abantwana abagulayo

Abezempilakahle odokotela labomongikazi bagqoke abauniformu lemphahla ezokuzivikela balungiselela ukuya endlini lokuhlinzela babukeka njengabodokotela babantwana.

Owezempilakahle umongikazi ugqoke iyunifomu eluhlaza okwesibhakabhaka, wagqoka lamagilovisi ezandleni uhlola umntwana oyinkazana ohlezi embhedeni eceleni kuhlezi unina womntwana.

Ichart elimhlophe elibhalwe ngamabala ayimbala etshiyeneyo, lixwayisa ngokuvikela abantwana abancane ngokuhlatshwa amajekiseni libhale ngokubana bavakatsha kanjani emtholampilo.

Owesifazane ogqoke ibhulawuzi engelamkhono emhlophe , ume labantwana besikolo abagqoke ama uniform aluhlaza okwesibhakabhaka bathwele amaflegi

Abafundi abane bagqoke ama uniform ababili bagqoke amajesi aluhlaza alomzila omhlophe omunye unatha inamunede esesigubhini.

Abesifazane ababili bahlezi etafuleni elikhulu. Bahlezi labesilisa abayisithupha. Kukhona abakuxoxayo. Phambi kwabo kulamankomitsho etiye.

Udokotela wesifazane obobothekayo, ugqoke izibuko emehlweni, wagqoka lebhatshi elimhlophe. Ngemva kwakhe kulamaluba kanye lezakhiwo.

Owezempilakahke ogqoke isikipa esimhlophe uxoxisana lowesifazana oyisigulane phambili kowezempilakahle kulemitshina esetshenziswa ukuhlola umfutho wegazi.

Udokotela wabantwana ugqoke ibhatshi elimhlophe ufake isitetosicopu endlebeni, ulalela ukutshaya kwenhliziyo yomntwana ophethwe ngunina.

Owezempilakahle ugqoke impahla zokuzivikela ubambe ithebhulethi, uhlezi lowesilisa ogqoke iface mask kanye lejesi engumbala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Owesilisa ugqoke ihembe emhlophe, lezibuko emehlweni, uphambi kwe computer, uyayicofacofa. Ngemuva kwakhe kulama shelufu agcwele imithi. Indawo akiyo yi khemesi

Abezempilakahle ababili owesilisa kanye lowesifazana bagqoke amabhatshi amhlophe kanye lamamaski ebusweni. Kubelesigulane esilaliswe embhedeni savalwa ngengubo eluhlaza silungela ukungena phakathi komtshina ohlola abantu umzimba wonke.

Abezimpilakahle ababili bagqoke impahla zokuvikela bazivale ubuso ngama maski bagqoka lama gilovisi ezandleni phambi kwabo kulomtshina . Ngaphansi komtshina kulesigulane esilele embhedeni esihlolwa ngalo mtshina.

Udokotela wesilisa ugqoke isikipa esimhlophe, uhlola umntwana olaliswe embhedeni. Eceleni, kulomunye owesilisa ocofacofa isikrini ekhangela isimo somntwana.

Indlu enkulu yokwenzela imihlangano. Kulabesifazana kanye labesilisa bagqoke impahla ezilesimilo ezihloniphekayo. Phambi kwabo kuletafula elikhulu kanye lamankomitsho etiye.

Owesifazana owezempilakahle ogqoke ibhatshi elimhlophe ngaphakathi ugqoke ibhulawuzi eluhlaza. Ngemuva kwakhe kulamafulawuzi kanye lesakhiwo esiyi gireyi.

Esibhedlela endlini yezigulani kulabomongikazi ababili abesifazana abagqoke impahla ezimhlophe, kubesekusiba lezigulani ezimbalwa ezilaliswe embhedeni.

Owesifazana owezempilakahle, ugqoke ibhatshi elimhlophe. Ebusweni wagqoka izibuko. Ngemuva kwakhe kulamaluba angumbala aluhlaza. Kanye lesakhiwo esingumbala ompunga.

Owesifazane owezempilakahle ugqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka, uncedisa isigulane sesilisa esehluleka ukuhmba, esihamba sibambelele ensimbini.

Owezempilakahle ugqoke impahla zokuzivikela ezingumbala oluhlaza okwesibhakabhaka uphethe ithebhulethi. Uhlezi lowesilisa ogqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka

Abezempilakahle omongikazi bagqoke impahla ezimhlophe, basesibhedlela ewadini yezigulane .Kulezigulane ezilele phezulu kombheda. Kulomongikazi ophethe amabhuku angumbala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Amabhokisi amathathu aseshelufini elokuqala limhlophe lilombala obomvu libhaliwe ukuthi thelimethi foti. Elesibili lifana lelokuqala kodwa lehlukene ngoba lona lilombala obomvu libhalwe thelimethi eyite kube lelesithathu elikhulu kulamanye elibhalwe abhitheli eyite elilombala oluhlaza okwe sibhakabhaka lomunye oluhlaza okotshani.

Ikhemesi, indawo lapho okuthengiswa khona imithi kanye lamaphilisi. Okusetshenziswa ngabantu abagulayo. Phakathi kulabantu ababili, abamileyo. Othengayo, kanye lothengisela omunye.

Ikhemesi elebhakane elipendwe ngombala omhlophe kanye loluhlaza, yabhalwa ngamabala amnyama kanye lamhlophe, ivuliwe umnyango. Phakathi kuthengiswa imithi. Isetshenziswa ngabantu abagulayo.

Isakhiwo sekhemisi esiyisitezi, esakhiwe ngezitina ezibomvu, saba lomduli opendwe ngombala omhlophe. Phandle kulebhakane elimhlophe elibhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka.

Ishelufu yekhemisi emhlophe elamabhokisi emithi etshiyeneyo. Phezulu kweshelufu kulezigubhu ezintathu ezingumbala oluhlaza okwesibhakabhaka okhanyiselayo ezilamanzi phakathi.

ishelufu lekhemisi elimhlophe lilamabhokisi emithi etshiyeneyo le mithi ibekwe ngendlela ehlelekileyo phezulu kweshelufu kulamanye amabhokisi alabhandetshi asetshenziswa ukusekela abantu abalimeleyokungabe kusedolweni loba emhlane

Ishelufu yekhemisi ilemithi etshiyeneyo. Ishelufu ephezulu ilemithi ephakathi kwezigubhu ezimhlophe. Kuthi ishelufu ephakathi ilamabhokisi

Ikhemesi ilamashelufu enziwe nge gilasi phakathi kwamashelufu lawa kulemithi etshiyeneyo esetshenziswa yizigulane kuthi eceleni kwamashelufu kulesigubhu samanzi eaingumbala oluhlaza okwesibhakabhaka

Ikhemisi engumbala omhlophe ebhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka umnyango wayo uvuliwe phakathi kulamashelufu alemithi etshiyeneyo encedisa ukwelapha izigulane.

Amabhokisi amaphilisi atshiyeneyo amabhokisi amabili aliphilisi elilodwa elifanayo elibizwa ngokuthi yi ketesse kube lelinye njalo ibhokisi elincane elibhalwe distem lalo liphilisi elehlukeneyo.

Amabhokisi amhlophe emithi etshiyeneyo. Aphakathi kweshelufu engumbala omhlophe kube lomzila oluhlaza okotshani. Amabhokisi lawa awabekwanga ngendlela aphomb ukuba yonke indawo.

Ishelufu lekhemisi elilemibala emibili omhlophe kanye lowu gireyi phakathi kweshelufu kulemithi etshiyeneyo encedisa ukulapha izigulane.

ikhemesi ebhalwe ngombala oluhlaza phezu kwebhakane elimhlophe wona umduli wekhemesi ungumbala okhanyayo ofana lenhlabathi ilamafasitela kanye lomnyango

Ibhakane lekhemisi elingumbala omhlophe kanye loluhlaza, libhalwe ngamabala amnyama kanye lamhlophe. Ikhemesi iyakhiwe ngomduli oyigireyi ilamafasitela phambili kwekhemesi kulemota emileyo.

Amabhokisi amathathu emithi akushelufu engumbala omhlophe kanye loluhlaza. Amabhokisi amabili alombala ofanaya, okutshengisa ukubana ngumuthi owodwa.

Ishelufu yekhemisi engumbala omhlophe loyigireyi ilamabhokisi emithi kanye lawamaphilisi ayimbala etshiyeneyo. Kulembala emhlophe, imbala elithanga, imbala eluhlaza okwesibhakabhaka, imbala eluhlaza okotshani kanye leyiphephulu.

Ishelufu yekhemisi engumbala omhlophe ilamabhokisi omuthi ayimbala etshiyeneyo kulamanye ayimbala emhlophe kulamanye ayimbala eluhlaza okwesibhakabhaka kulamanye ayimbala elithanga kube lamanye ayimbala ebomvu

Ishelufu yekhemisi engumbala omhlophe lomduli omhlophe lilamabhokisi amathathu ayimbala etshiyeneyo kulombala oluhlaza okwesibhakabhaka kube lombala obomvu kube lombala oluhlaza okotshani elinye lamabhokisi abomvu liyibhandetshi esetshenziswa ukusekela idolo elilimeleyo

ishelufu yekhemesi ependwe ngombala omhlophe ilemithi eyehlukeneyo eminye iphakathi kwezimbodlela ezimhlophe emineye iphakathi kwamabhokisi ayehlukeneyo

Isakhiwo esiyi stairs esipendwe ngombala olithanga saba lophahla olubomvu kulesakhiwo eceleni esilamafasiteli aluhlaza okwesibhakabhaka ngaphandle kulezimota ezimileyo kanye lomgwaqo ohlanzekileyo

Amabhokisi amaphilisi amabili ayehlukeneyo. Elokuqala libizwa ngokuthi yi"omeprazole",leli libhokisi elimhlophe elilombala olithanga. Libhalwe ngamabala abomvu lamnyama .Elesibili libizwa ngokuthi yi "emitoss",lona limhlophe. Lilombala oluhlaza kanye lolithanga.

Indlu engumbala omhlophe ebukeka njengeKhemisi ilamashelufu amhlophe agcwele imithi phakathi limithi isetshenziswa ukwelapha izigulani.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza kanye lengatsha sikhulela eceleni komduli owakhiwe ngezitina ezibovu eceleni kubesekusiba legedi elingumpala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Owesifazane oluke ikhanda wagqoka impahla ezimhlophe ulungisa ishelufu yekhemisi lapho abafaka khona imithi etshiyeneyo esebenza ukwelapha izigulane.

Leli libhakane lekhemesi okuthiwa yiViva. Libhalwe ngombala oyisibhakabhaka kanye lomhlophe. Libonisa indlela zokubhadala kanye lenombolo ongabathinta kizo nxa ulesifiso sokuxhumana labo.

Ikhemisi okuthiwa yi sunrise pharmacy ethengisa imihlobo yemithi etshiyeneyo esetshenziswa yizigulane. Ngaphandle kwekhemisi kulebhakane elikhulu eliluhlaza elibhalwe ngamabala amhlophe elitshengisa abantu abasebenzelana labo kanye le number ongaba thinta kizo nxa ulesifiso soku xhumana labo.

Ikhabothi egcina imithi eyehlukeneyo esebenza ukwelapha izigulane, kulamambhodlela amakhulu alama sticker ayimibala eyehlukeneyo kube lamabhokisi njalo awemithi, besokusiba lamambhodlela amancane alalezivalo ezingumbala oyisibhakabhaka

Owezempilakahle ugqoke impahla zokuzivikela wagqoka lezibiko emehlweni ukhuluma lo mntwana ongumfana ogqoke iyunifomu eluhlaza okwesibhakabha.

Abeze mpilakahle bagqoke imphahla ezibomvu ezilesophambano ngemuva, bavakatshele emphakathi, bahlezi etafuleni olembala oyigireyi.

Abezempilakahle bagqoke izikipa ezingumbala olithanga bavakatshele emphakathini bazo hlola abantwana abancane kulabesifazane abaphethe abantwana abalande ukuzoncedwa ngabezempilakahle.

Abezempilakahle bagqoke izikipa ezilombala olithanga bavakatshele emphakathini ukuyahlola abantwana abancane. Phezulu kwamatafula abo kulamabhokisi kanye lamagabha omuthi.

Abezempilakahle abagqoke amabhatshi amhlophe bavakatshele emphakathini. Bahlezi etafuleni eyenziwe ngesigodo. Kweyinye itafula kulesigulane esifakwe umtshina wokuhlola umfutho wegazi.

Abezempilakahle abathathu bagqoke izikipa ezibomvu. Ababili abesifazana bahlezi etafuleni emhlophe eyisigombolozi kuthi oyedwa owesilisa umile. Uhlelo abahamba ngalo lujonge abantu abadala.

Abezempilakahle bayenza umkhankaso abanye bagqoke impahla ezibomvu ezilesiphambano ngemuva abanye bagqoke amabhatshi amhlophe kuthi abanye bagqoke impahla zabo.

Abezempilakahle bavakatahele emphakathini bazoyenza umkhankaso bagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka bamise amatende amhlophe lapha abantu abahlezi khona abanye abantu bahlezi ngaphansi kwesihlahla.

Iqembu labantu libambe amabhakane babukeka njengabantu abakhankasayo. Phambili kulabesifazane ababili abagqoke amabhatshi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka lezigqoko ezilithanga.

Abezempilakahle odokotela bahlezi etafuleni .Bahlezi lemitshina yokuhlola umfutho wegazi . Bahlezi lowesilisa ogqoke impahla eziluhlaza okotshani .Uselungela ukuhlowa elakhe igazi .

Owezempilakahke ugqoke isikipa esimhlophe esilombhalo obomvu phambili ugqoke amagilovisi ezandleni ubambe isandla somuntu umhlaba umunwe ukubana athathe igazi.

Umongikazi ugqoke i uniform emhlophe usendlini yabesifazani ababelethayo. Ubelethisa owesifazani olele phezukombheda. Phezulu kwalo owesifazani sekulomtwana osanda kubelethwa.

IUtra Sound umtshina olescreen osetshenziswa ngabodokotela babomama abazithweleyo. Ubonisa ingaphakathi yesisu ukubana umntwana osesiswini ukhula njani.

Ibhakane elimhlophe elilemibhalo exhwayisa abantu ngokubulala kwegcikwane le AIDS libhalwe ngamabala aluhlaza, abomvu, amnyama kanye laluhlaza okwesibhakabhaka.

Udokotela wesifazana ugqoke i yunifomu emhlophe elomkhono oluhlaza. Ugqoke amagilovusi ezandleni . Uyelapha owesilisa olele embhedeni wayehlisa ibhulugwe.

Owesifazana ogqoke impahla ezimnyama uhlezi phezu kwesofa, ngesandla senxele uthwele iphilizi kwesokudla uthwele amanzi ngegilasi eceleni kuletafula eyenziwe ngensimbi.

Owesifazane uthwele amabhanana ugqoke ibhulawuzi eyi-brown, eceleni kulombhalo obhalwe ngamabala amnyama kanye labomvu phezulu kwephepha elimhlophe.

Abesifazane abathathu abasendlini ebukeka njenge ward yabomama abasanda kubeletha, kulowesifazana ohlezi embhedeni ephethe usane. Ngaphezulu kombheda njalo kulebhakede elingumbala oluhlaza okwesibhakabhaka. Owesifazana omileyo ogqoke isikipa esingumbala olithanga ubukeka njengesethekeli kulowu mdlezane.

Abesifazane abathathu bagqoke izikipa ezibhaliweyo ngaphambili. Umbhalo lowu obhaliweyo ukhuluma mayelana lokulwela abesifazane abahlukunyezwayo. Ababili bagqoke izikipa ezilithanga kuthi oyedwa ugqoke esimhlophe.

Owesifazane ogqoke okumhlophe ophethe usane olubukeka njengosane olusanda kuzalwa uhlatshwa ijekiseni ngabo omongikazi abagqoke impahla zokuzivikela

Amambodlela amancane agcina igazi alezivalo ezilembala etshiyeneyo kube leminye egqoke amagulavisi ebambe imbodlela encane eyegazi ebhalwe STD test

Abezempilakahle bahlezi etafuleni eyisigombolozi. Abane bagqoke izikipa ezilithanga kuthi ababili bagqoke impahla zabo ezitshiyeneyo. Babukeka befundisana ngezempilakahle.

Owesilisa kanye lowesifazana kabagqokanga lutho phezulu ngemuva kowesifazana kuthutsha amahlamvu aluhlaza okotshani

iImplanon iyindlela yokuhlela imuli , ivikela inzalo nxa isikhathi singakafiki, ifakwa ngaphansi kwesikhumba. Isetshenziswa ngabesifazane.

Abafundi ababili, owesifazana kanye lowesilisa. Bagqoke izivikele sobusa. Bahlezi ekilasini . Owesilisi uphethe salenjana elingumbala oluhlaza okwesibhakabhaka ubonisa owesifazana.

IXray ebonisa isigaba sesifuba kanye lesesisu. Kubonakala umgogodla, amathambo embambo. I Xray isetshenziswa ngabodokotela ukubana bahlole ukuma kwamathambo kanye lemikhuhlane esemzimbeni .

Owesilisa ugqoke isikipa esingumbala oyigireyi, unatha amanzi asesigubhini esikhanyiselayo ngemva kokuzelula umzimba. Eceleni kulomduli omhlophe, kanye lekhetheni elimhlophe.

Udokotela wesilisa ubhaditsha isigulane esihlezi phezu kombheda, esilimele unyawo. Ngemuva kwesigulane, kule shelufu emhlophe kanye lomduli ophendwe ngomphala omhlophe.

Owesilisa olengalo ezinkulu, ugqoke isikipha esiluhlaza okotshani. Uzithela ngamanzi ebusweni, ngemva kwekuziyelula, ezikhipha amaginqo.

Owesifazana uhlezi phezu kotshani uyazelula, ugqoke impahla zokuzelula ngezandla zakhe zombili udonsa inyawo kuyikhona indlela yokuzelula.

Induku yokuhamba esetshenziswa ngumuntu ongenelisiyo ukuhamba yedwa odingwa ukusekelwa. Iyenziwe ngensimbi ecazimulayo ibe lendawo eyokufaka ingalo ukubana umuntu ezizwe esekelekile, ibe lesibambo esimnyama kanye lonyawo olumnyama oluvikela ukubana umuntu angatsheleli nxa ehamba.

Udokotela wabadlali bebhola ugqoke ibhatshi elimhlophe walengisa umtshina wokuhlola ukutshaya kwenhliziyo ezandleni uphethe ibhola elingumbala oyi brown

Owesilisa kanye lowesifazana bayagijima bathwele ibhodlela zamanzi ezandleni, owesifazana ugqoke isikipa esiluhlaza okwesibhakabhaka kuthi oyindoda ugqoke isikipa esiyigreyi.

Abantu ababili, owesilisa kanye lowesifazane baqeda ukuzelula, banatha amanzi asezigubhini ezingumbala oluhlaza okwesibhabhaka. Owesilisa ugqoke isikipa esiyi"gray",owesifazane ugqoke isikipa esimnyama.

Udokotela wesilisa ugqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka uhlezi esitulweni uphethe ithulusi lokuhlola. Uhlola umntwana ogqoke isikipa elithanga ophethwe ngunina ugqoke imigaxo.

Ibhokisi le first aid elingumbala oluhlaza elilezinto ezitshiyeneyo ezigoqela imithi, amaphilisi, izigelo amabhanditshi okungasebenza nxa umuntu ethe walimala kumbe wagula engakatholi usizo olukhulu.

Owezempilakahle ogqoke isikipa esiluhlaza okwesibhakabhaka uyelula owesilisa ogqoke isikipa esimhlophe lebhulugwa eliluhlaza okwesibhakabhaka. Eceleni kulomnyango omkhulu okhanyiselayo, lekhetheni eliluhlaza okwesibhakabhaka.

Owesifazane uhlezi phezu kwe methi engumbala oluhlaza okwesibhakabhaka, uzelula umzimba, ubambe inyawo ngezandla zombili. Impahla azigqokileyo zibonisa ukubana uyazelula.

Ibhakani elilombala oluhlaza elibhalwe (Physiotherapy) ngombala omhlophe khona kusitsho ukwelatshwa komzimba ngokwenza ama exercise. Ngaphansi kwalo kulemifanekiso etshengisa lawo ma exercise ayabesenziwa nxa umuntu eselatshwa umzimba.

Amathuluzi asetshenziswa esibhedlela ngabo mongikazi labo dokotela i thesteskhophu ithuluzi elisetshenziswa ukuhlola ukubana inhlinziyo itshaya njaniumtshina wokuhlola igazi kanye letshukela lamanalithi akhona isigelo esisetshenziswa nxa kuhlinzwa umuntu lamaphilizi.

Imitshina etshiyeneyo esetshenziswa esibhedlela ngabodokotela le mitshina igoqela imitshina yokuhlola umfutho wegazi kanye lomtshina wokuhlola inani letshukela imitshina yonke leyi ilezi "screen" ezibonisa amanani wokuphila komuntu.

Isthethoskophu esingumbala wesibhakabhaka ngumtshina osetshenziswa ngudokotela nxa ehlola izigulane lumtshina uhlezi phezu kwama khi-phedzi awe lephuthophu.

Ihofisi kadokotela iletafula emhlophe kanye lesitulo esigaxwe ibhatshi elimhlophe, ngemuva kulombheda wezigulane. Eceleni kube lesitulo esilamavili ezisetshenziswa ngaba gogekileyo kumbe umuntu ongenelisi ukuhamba.

Indlu kadokotela ilezitulo ezintathu kanye letafula elimhlophe. Kulombheda eceleni lapho izigulane ezilala khona nxa sezihlolwa. Iceciswe ngamaluba asewindini ilomduli omhlophe.

Isihlahlakazana esilamahlamvu aluhlaza, sikhulela phakathi kwamatshe. Lesi sihlahla singasebenza njengomuthi wesintu. Eceleni, kulotshani obuwomileyo.

amahlamvu aluhlaza awesihlahla segwava phezulu kwawo kulamanzi awamazola lawa mahlamvu ayancedisa ukuba ngumuthi wesintu

Isihlahla esikhula phakathi kwezinye izilimo silamahlamvu aluhlaza tshoko kanye lezilimo eziluhlaza tshoko esikhula lesihlahla lesi.

Imihlobohlobo emibili yamaluba elamahlamvu aluhlaza tshoko elinye lamaluba lilamahlamvu asetshintsha umbala sesiba lithanga njalo asewoma

Isilimo esiluhlaza esibizwa ngokuthi yisekhilendi sithokala egangeni sivame ukukhulela phakathi kwamatshe alembokomboko sona sigcina amanzi.

Ibhodlela elombala omhlophe kanye lolithanga embalwe ngamabala alithanga ukuthi 'Forever Aloe Peaches'. Ilomfanekiso wama phitshisi. Le bhodlela iphethe umuthi wesintu.

Izihlahla ezisebenza ukwenza umithi wesintu kule aloe vera , kule basil ,kule lemon balm ,kule lavender, kule rosemary , kule peppermint kanye le marigold

Imbodlela yoluju ekhanyiselayo ebhaliwe forever bee honey ilomfanekiso wesidleke senyosi kuthi eceleni kulamambodlela amathathu ababhalwe forever royal jelly, forever bee pollen, forever bee propolis lokhu kutshengisa ukuthi konke kwenziwe ngenyosi.

Owesilisa ugqoke ihembe emhlophe ubambe igabha elilesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka. Ngemuva lwakhe kulamanye amagabha alezivalo eziluhlaza okwesibhakabhaka. Usendlini egcwele imithi yesintu.

Owesifazana umile uthandele ilembu elingumpala oliyithanga kanye lobomvu , ubambe iluba elingumpala oyipink elilamafulawuzi aluhlaza tshoko

Abantu ababili owesilisa ogqoke okubomvu lebhatshi elimnyama kanye lowesifazane oqhiye ikhanda wagqoka lejesi engumbala omhlophe basendaweni engathi kusegangeni kulezihlahla ngemva kwabo bame ngaphansi kwesihlahla.

Owesifazana uhlezi phansi kulemiganu emincane phambi kwakhe ulungisa imithi yesintu ngezihlahla ezitshiyeneyo imithi encedisa ukwelapha izigulane.

Umuthi wesintu oncedisa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo enjengo mkhuhlane wesifuba kanye le"Flu" .Umuthi lowo wenziwe nge "lemon",nge "ginger" lamanzi.

Isakhiwo esakhiwe ngezitina ezibomvu saba lesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka. Ngaphandle kwesakhiwo kulezihlahlakazana eziluhlaza okotshani ezingasebenza njengemithi yesintu.

Isihlahlakazana esilamahlamvu aluhlaza tshoko lesi sihlahlakazana sibukeka siphilile kakhulu njalo singasebenza njengomuthi wesintu eceleni kulotshani kanye lezigodo ezomileyo

Izihlahla ze alovera ezingumbala oluhlaza. Izihlahla lezi zincedisa ukwenza imithi yesintu. Sokungaba ngumuthi wokwelapha izilonda, umuthi wesisu kanye lomuthi okuthambisa isikhumba.

Utshani obubizwa ngokuthi yi elephant grass bulamahlamvu aluhlaza amade ngaphansi kulamanye amahlamvu asewomile lolutshani lukhulela endaweni evulekileyo njalo lolutshani lungasebenza njengomuthi wesintu.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza siphambi komduli oyakhiwe ngezitina ezibomvu. Eceleni kulegedi elingumbala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Umgiqo eceleni kulomtshina kaDokotela wokuhlola ukutshaya kwenhliziyo. Kubesokusiba lamatamatisi, amalemon kanye lemibhida.

Igusu elilezihlahla ezikhula zibe zinde ezicakileyo. Zilamahlamvu aluhlaza. Eceleni kulotshani kanye lezinye izihlahla ezincane.

Isihlahlakazana esilamahlamvu aluhlaza lamaluba amhlophe esikhulela enhlabathini. Sivame okutholakala emasimini. Silukhula.

Isihlahla senzala silamaluba amhlophe kanye lamahlamvu aluhlaza. Siyande ukukhulela egangeni kumbe ezingadini. Inzala yakhona iyanamathela empahleni ungasondela duze kwaso. Isihlahla lesi siyasebenza njengomuthi.

Amahlamvu awomileyo aluhlaza achitheke egabheni elikhanyiselayo amahlamvu la sengasebenza njengomuthi ebantwini abagulayo.